Lutino mapadipadi gugure kacel ka gitye ka liyo pii i cingi wek gulwok cingi maleng kun giwoto ki nyero i kingi ki yomcwiny ma lamal.

Mon aryo gitye ka dwogo ki i poto i wang otyeno inongo ni dako acel tye ma oyeyo yen i wiye kun nongo obyelo latin ka dako ma i tenge ni en omako gin mo i cinge ma ineno calo adyta kun gitye ka wot ki latin ma tidi i dyere.

Mucungwa me acata ma giduru iguniya madwong guniyane kibano doge-o wek onyut kom mucungwa bot luwil mucungwa mukene bene kingolo wek onen bot luwil

Dano aryo gitye ka wot gicito ka kwan i pii kun inongo ni laco ni omako gin me cere i pii ka dako obyelo bag macol i labute kun lutino ma titino gitye ka wot ki tuko i pii mukene tye ka wot ki tuko iyo.

Latin laco mubedo mot i teng pii piine tye ki godi bedo calo jami ma kicweyo acweya me yubo wang pii ka ma mol iye me kalele inongo iteng kenyu bene tye pii madit ngate oruko bongo makwar.